niriba ata n-zaya ka pili zupiliti bɛ nyɛla dabba ayi mini paɣa yino ka jiraaminsa be bɛ nyaaga ka mashini za bɛ zuɣu ni ka zupili shɛli bɛ pili maa ka di shɛŋa pa gooni zuɣu bɛ tooni ka bɛ gbubi gbaŋ titali bɛ nuu ni ka bɛ zaa nina kpa. li.

niriba ayi n-ʒi duu puuni ka teebuli za bɛ tooni ka mashina tam teebuli maa zuɣu niriba maa bɛ nyɛla doo mini paɣa doo maa yela liiga ʒee ka paɣa maa ye liiga buluu laasabu ka bɛ zaŋ bɛ nuu tam tam mashina maa zuɣu.

koliga laasabu n-doya ka mɔɣini bininyama be din ni bininyama maa puuni wɔbigu beni wɔbigu maa zala kom maa luɣuli ka loori bila zaya loori maa nyɛla zaɣ' piɛlli laasabu ka ti' kuma be be bɛ nyaaga.

salo n-zaya Aleepile paaki ni ka bɛ nyaaŋa ka Aleepile n-zaya ka yingo gbaya tiŋgbani ka bɛ niriba ayi gbubi taba nuhi n-zaya ka ninkur' so be bɛ nyaaŋa ka pili zupil' piɛlli ka so za bɛ tooni.

Bihi anahi n bɛ yili ni ka bia yinga yɛ liiga ʒee ka bi bihi ayi yɛ liiga tankpaɣu laasabu ka mɔri pata bɛ bi nyaanga ka yili zaya ka yingo gbubi daɣu.

paɣaba ayi n-ʒiya ka tɔli be bɛ sunsuuni ka bini piɛlli be tɔli maa ni ka yingo gbubi tɔli maa ka wɔɣi li zuɣusaa ka yingo ʒiya yuundi tɔli maa ni ka siliba zaya ka bini piɛlli be siliba maa ni ka binkɔbiri za bɛ nyaaga nɔhi mini buhi ka bɛ ʒi yili ni.

Salo n laɣim zaya paɣaba mini dabba ka paɣa shɛba zi nɛma bi zuɣu ni bi shɛba dina nyɛla baaji ka bi shɛba dina nyɛla chinchini ka bi zaŋ nɛma niŋ n lo n zi ka dabba maa za bi tooni ka yundi ba.

Do' ninkurigu n-za dunoli ni dunoli maa ni ka bɛ pa nɛma dunoli maa ni nɛma maa nyɛla binwala nɛma ka doo maa ye neen' sabinli o sola jinjam sabinli ka piri namda

Salo n laɣim zaya ka bi shɛba yɛ niɛn piɛla ka sooja nim za bi tooni ka sooja yinga pili zipili ʒee ka ban kpalim maa pili zipili sabila ka bi zaŋ kuriti zali ka kuriti maa bɛ salo maa mini sooja nim maa sunsuuni.

Salo n laɣim zaya bin sabila shɛŋa gbuni lala bin sabila maa dɔla tingbani ka bi zaa pili zipiliti ka yuuni bin sabila maa ka paɣa bɛ bi ni ka paɣa maa so jinjam sabinli.

silimiinsi m-be loori ni ka loori maa nyɛla loori ʒee ka bɛ za mɔɣini ka jangbuna ayi zaya ni doo jangbuna maa yinga yaagi o nangbani ka bɛ zaa nina kpa jangbuni maa ka so ʒi loori maa ni ka gbubi kamara n-yuundi jangbuni maa.

Salo n laɣim ʒiya kuɣu zuɣu n nyɛ ka bɛ zaa zaŋ binpiɛla m pɔbi pɔbi bɛ nimbihi yinga ka gbubi baaji sabila ka di pa bɛ naba zuɣu

salo n-laɣim zaya ka teebuli za bɛ tooni ka bɛ lɔ n-lɔ bindira pa teebuli maa zuɣu teebuli maa zuɣu alibalsa beni mi ka naanzuu beni ka bihi ʒi tahapona ka tahapona maa ni ka bin piɛla be din ni ka bɛ shɛba za nyaaga ka ʒi siliba ka bɛ nina kpa bihi maa mini paɣa maa zuɣu.

lɔra m-be palli zuɣu ka lɔra maa nyɛla loori sabila ka niriba be palli maa zuɣu ka gba ye neen' sabila ka ye taai ka di nyɛ zaɣ' ʒee n-zaa be palli maa zuɣu ka bi' shɛba be lɔra nima maa nyaaga ka gba ye neen' sabila.

niriba ayi n-zaya ka ye liiga ʒehi ʒehi laasabu ka pili zupil'ʒehi ka loori beni ka bɛ za loori maa ni zuɣuni loori maa nyɛla loori piɛlli ka di koba maa nyɛla kuriti.

salo n-laɣim zaya ka marafa kpa bini zuɣu ka laa bini maa ŋmanila tankpaɣu ka bɛ mɛ m-zali ka di mali kuriti di zuɣu ka marafa kuɣa be so nyaaga ka yingo be tiŋgbani ka ye neen' sabinli ka gbubi foon.

salo m-be daani ka yingo nyaɣi baaji ka baaji maa nyɛla baaji ʒee ka bɛ yi zaŋ zupiliti n-yeli yeli bini zuɣu ka zupiliti maa nyɛla zupil' sabila zupil' piɛla mini zupil' ʒee ka paɣ' so za zupiliti maa gbuuni ka pili zupil' piɛlli.

salo n-laɣim zaya ka kuriti be ni maa ni ka bɛ niriba a shɛm tam kuriti maa zuɣu ka pili zupiliti ka bɛ shɛba za tiŋgbani ni ka yuuni ba ha ka ti' bihi be be bɛ nyaaga.

niriba ayi n-gba tiŋgbani bɛ zaa nyɛla dabba bɛ mi gba la tankpaɣu zuɣu ka kuriti be bɛ tooni kuriti maa ŋmanila ban ŋmɛri maa kuriti ka mashini za n-zaya.

so' chandiba laasabu ka bɛ zaa gbubi baaji nima ka bɛ shɛba nyaɣi la baaji nima maa ka yili za bɛ tooni ka bɛ zaa ŋmaligi bɛ nina kpa yili maa zuɣu ka tihi be yili maa nyaaga.

Niriba anu laasabu ka paɣasara bila so ʒi baaji titali ka nachinbila n za o tooni ka yɛ liiga piɛlli ka gba ʒi baaji ka bia bila za cheche gbuni ka mɔri duu bɛ ni maa ni ka dari dɔya ka kawana puu bɛ bi tooni.

soojanima n-laɣim zaya ka sooja yinga do tiŋgbani ni ka yingo zaŋ o nuu pa o zuɣu ka yingo pili zupiligu ka gba gbaya ka bɛ niriba ayi zaya yuundi ba ka mɔ' kuma be bɛ nyaaga ka yili gba za bɛ nyaaga maa.